Omusaadha atyaime ku kidhomola okulilanha ekiyumba kye bakola mu bibagho, mu maiso ge ghaligho kasasiro gwe balenga mu bukutiya. Okukunganhya kasasiro kuyamba obutasasanhya inho ndhwaire mu kifo kilala.

Ekizimbe kya kalina ekiliku amadhinisa mangi nh'ekigambo 'Central Teaching Facility' , kino kisangibwa ku Makerere. Ghaligho amammotoka abiri mu maiso ga yo nh'oluguudo. Kikozesebwa abaana okusomeramu, mulimu 'offices' edh'endhaghulo, nh'ebindhi bingi.

Oluguudo olweghetamu olwa kolansi kuba luli mu nsozi ekitasoboka kuzimba luguudo nga luli sitweiti. Lutuyamba okutambuza eby'obulime eby'obusubuzi nh'okuva mu kifo ekindhi okwidha mu kindhi.

Omukazi mwirugavu atyaime ku katebe, ayambaile tishati endheru eliku obwirugavu ku makono, yesiba akaleesu akali mu kala ya bbulu nhi papo. Ali ku kyalani ekitunga ebitambaala

Omusaadha musaati ey'amakono amawanvu kumukono ogundi afungiza mumpale endhirugavu enimpi ayambaire sapatu dha bbulu agemye akaibo akalimu emwani esee kumabbali agekigere kye ghaligho akaveera akekala endheru kumukono ogundi eriyo engaito dha kulafuti n'obupapulopapulo.

Ekizimbe kya kalinha kighanvu kyetaibwa erina tasikizi mumaiso gakyo mulimu emmotoka nnhingi takisi n'ebika ebindhi kala dhabyo tiditegerekaike bulungi olw'ebera eyaliku.

Abazaani ba lagibbe mu yunifoomu dh'ekala dh'endhaghulo nga kasayi, mpale ndheru, kilagala, nhi sitokisi dh'ekala dh'endhaghulo. Bali kulwanhira omupiira ogutoola ku muzaani alina akagoye ku mutwe.

Eno mukibinha baghanike emikono kiraga nti oba omusomesa byabasomeisa bategaire kughayo ansa. Okusoma kutwamba okuba abakugu kumirimo egyendhaghulo ekitwamba okukola twafunha kukasente twaba bulungi.

Ekimuli kilimu kala ya kasayi ghagati ghakyo mulimu endhuki, ghansi gh'ekimuli ghaligho kala ya kilagala.

Abaana mu kibiina nga bali mu yunifoomu, batyaime ku ntebe edhabadhibwa mu biti. Buli omu alina ekitabo, balingiliire mu maiso ekiraga nti mulimu omusomesa alì kubasomesa.

Engoina elambaire ku mabbali ga'maadhi eri kwotaire mu saana, einhuma yayo eriyo obu bale bale no'busubi obwa kilagala.